Konne darga addi addi seessu uduunichi loosaminohu mayiiniti kuni uduunichi aano horo maatiiso worrreheenooni base hiitoote konne uduunicho ba'anokki gede hiisine agara hassiisanno

Kunni dargi mite uurinsha biiro ikitanna tenne biiro gidoonni babbaxino borro boreesine duunoonni woraqatanna tenne woraqata nabawanni noo manni leelano.

Tophiyuu gashanch dokiteri abiyinna baaba zinaashi amalete mine ofole layinkimeesho adisaawu quchumira koriderete latishi daafira xuku hasawa asinotta kulitano misileeti

Huxxa woy hoowe maayinni loonsoonnite? Huxxu aana hossi yee qasaminoha maati yinanni? Xuruuraminoha maati yinanni? Hoowete badheenni haanjire noohu hala'ladu darchihu woy hogihu maati?

Mitte oromote budu uddano udidhe mitte kayii sidaamu manni budu uddano udidhe siqqicho amaxiteenna lamenti mimittonsa hanqafe uurre baxille leellishanni noo.

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile dikkote shunkuruuta hirranni noo mancho xawissanno.

Kalaqamu saada miniti ikkitto gobbati haamata no tene giddo gobbati mite mite sagalimate intanniti mite mite intannikkiti no base base kayinni baxxittano horonsa mannu mite basera horonsiranore mite basera horonsiranokki daafira.

yannilichu garinni qajeelshinoonni adawu agaraano leelishshanni noo tiriite ikkitanna, giddosino ofolte noo qodhaanonna mitu uurrite nooti leeltanno yaate koye .

jawu anni ofolle anga siqqo amaxxe noowa nafara biifannohura hattono gonfa qodhe seemma uddire danchu biifanno nafrira nootanna badhesiinni hige minu no

Gonne gonnete qiniiteenni itiyophiyu gobboomu baandeeranna guraanni sidaamu daga dagoomu qoqqowi bandeera wodhe mereeho amaalete mini songoaficha ikkino manchi ofollinowaati.

rosaano fofolte rosonsa rossanna rosiisaanchu uurre insawa shiqqi yee rosiisannansa hattono angasinna afoosi milli assanni coyeeranni noowa baalunku rosaano ofolte no

Tini qamadete, qamade manu baato loose baatote aana wixa wixe wixino wixira harisha ikkano gede madaabara harishe laashanotte, qamade budeena hatono wole sagale loosirate injitinote

Konne darga addi addi garinni booharanni leelanno insa leeltanno basera leelanno dubbi addi addi garinni ba'anokki gede seekine addi addi qoropho adha hasiisanonke

Kunni illete leelani noohu sidàamu qoqqowi perezidanchaho konni perezidanchi su'misino kalaa Desta ledamo yinannisi hakiino sa'eena isi haqqichu chigiynicho kaasani.

Kaamelu harayi noonso uurre nooho? Alba hiikkira hige no? Danasino hiittoho? Haanja murono doogote mayiira worroyi? Kaamelu giddo mannu noonso dino?

Mini saada giddo mitto ikkinoha budu hodhishshira horonsi'nanniha waajjo farashsho lamu qaaqquulli guluffe nootanna mayeeti albaanni higge siiwo amadde no yaate

Sagalete mine ikko mannu hidhe gallano daalasu mine ikko bunu mine ikko daddalu uurrinshara ikko mannu hasirinna afiisira dayi garinni su'mirano xawishshaho horonsi'nanni su'ma.

Macciishshanna coyi ra Macciishsha Kuni rosi illachishannohu macciishshatenni giddose heedhanno amado huwatatenna borreessatenna macciishshate assootubbara beeqqo assate aananna guulchonna rosu umo la annohunni hedo qineesse qaalunni shiqishate aanaati.

Meessi aana gawajjo la atenni qoltanno gede kaa linsa iillitinoha ikkiro wole kaa la didandiinanni Meessi aana gawajjo la atenni qoltanno gede kaa linsa iillitinoha.

Isteshinere, yaano babaxino dani borrotenna boreesinaniricho duu'nani mine yine wosha dandinanni kowichono babaxino dani nootta biirre irisaase, maarikere, hattono laaoise'o lawinori heerano

Kincho bonce hullee assine simminto karsine bolokeettete yinanniricho kalanqanniwa ikke tini bolokeetteno ijaara loosirate, hoowe hoophate addi addi mine loosirate kaa'litannote.

Haqqe uyiitanno horo addi additi maati muro giddose amadino kaa'lo maati ise giddo leeltanno addi addi dubbu saada uyiitanno kaa'lo maati

Tinni ama'note Annuwa ama'note mine gamba yite miteenni ofolte no. Kunni manni ortodokisete ama'no amannino manaati konni manni baalunku kolisho danna udirino daafira xidinoha lawe waajishinoe.

Kun8 laneemmohu anganire ikkanna Konni anganiri su'mi no buna ikkanna konne buna lame sinera xorshshine heenooniha ikkannamitu kaayiini buna milli assaranni no

Egenshiishu aanno horo maati egenshiisha horoonsinanihu mayiirati iso worre heenooni base hiitoote isi aana buurooni addi addi qalamete dani hiitooho

Beettu wedellichu lame sicco mitto qoqqowunniha mitto gobbanniha badheenni wodhe angasira biire amade borreessannna albasiinni su'masinna loososi kulanno sumudi no

daddallanni hee'noonni base ikkitanna konne bayiichono duuchu dani xagganna muro woyi shaanu leelanno, konne looso doogote aana fushshine karre worre hee'noonniha ikkanna worro manchi kayi dileelanno.

Mannu lubbamino baayicho angansara amaaru afiinni borreessantino borro sidaamu afiira qolliro reewote gedenoonni heeshsho no yitanno borro amaddinorinna mottu dani maga'note mini uddano uddidhinori noowa.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame yaate?

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro sayiinnette omolicho woroonnihu leelanno ittatte injjee noohu

Tenne mislerra noohuno katamuu biinfileti hakkono addi addi hanjunaa biichuu hattono duumu darrarchi nootanna xawissaha ekkana hattono boressinoni booro nootano xawisanno.

Kuni misilete la'neemohu, kollisho saa leemunni huxinooni mini mule gadhe noota leelishano, tini saano illese ximbiilite goxxinohha lawanno, saada manaho lowo horo uyitano

Umi dirimi rosi mine addi addi malaatinni kuulu aana misilloonni misilla, fidalla, seeda minenna minira eate worroonni deerranna baattote aana bulli're leeltanno haayissso.

Minenna gallanni mine konne mine kinchunni biifinse loonse gobbaydosi kayinni xarrichunni huxxine lowo geeshsha assine biifinse loonse worroonni mineeti yaate

Konne darga mannu ganba yee addi addi garinnu bunna aganni leelanno baae hiitoote tenne basera leelanori addi addi garinni biidinse loonsoni uduuni hiitooho

mininna dubbu saada giddo mitto ikkinori su'mansa anbooma yinanniri duuchu ganba yee dubboho mitu heeshshi yeenna mitu gotti yee manna la"anni noota anfannite yaate

Borreessa qaalu giddo noo coyishiishaancho qoonqo mittu daniti lame ikkite hoode hoodete daqiiqa borreessantanno yannaraati Borreessa qaalu giddo noo coyishiishaancho.

mittu manchi S B C yinanni televisionete xaawira odoo aanna odoo haaranni noohu coyiiranni noore hinkiilanni nooha ikkanna manchu kuni mootimmate widoonni hajo la'annosiha lawannoe.

Sedaancho galani mine minani gudate widira hinge ha`nani heenonota tene misilera kayiinse worooni foto lae kulate wonaalomoha ikano yaate yeemo.

Kuni haaro minamino mineti, kone mine maasisate woyi ikkinorichira horonsirate maasisate dayino manna lawe leellano koniranno malate ikkannohu tophiyuu sicci qasame no

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate lekkate biiffanno koate wodhitinoti beetto

Babbaxxino dani uduunnicho tini waasa meemiissi'nanni meeemoote tini meemo roore yannara baadiyyete olliira heeranno amuwi waasa meemiissirate horonsiranno uduunnichooti yaate

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Kuni babaxino xaga ikase bunxana insano mayi leelanno darga mayi leelanno yinumaro muuze hanannisu timantime gooranna buurtukaane leelitoneha ikanna kurino?

kuni duume borronni borreessine amaaru afiinninna ingilizete afiinni borro amadinohu biji ayi yinanni uurrinsha itiyophiyu giddo noota kulanno sumudaati yaaate

KK yine jajjaba fidaleyi aanaho mayiinara hasi'ne borreessinoyi? Tini agattonno maayi horo uyiitanno? Mayii giddo worre hee'noyi? Agatto tenne mama afi'nayi?

fayyimmate owaante uyiinanni mereershira marte owaante fidhanni noo mancho leeltanno yaate. hattono fayyimmate ogeessi xagicho aasera borrotenni hajajanni noota leelishshanno.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate wombare soofunniti leltanni nooe

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni masilo loonsoonni timaatime faayyate hada

Manchu lowo manni mereero anga kayise nooti leeltanno kuni manchi dana biishshaho lowo geeshsha biifanno noohu maga'note uurinshshuwawaati hagiidhe noo manchooti

budu uduunneno ikko babbaxino dani xiwawete yinanni uduunne hirranni mine ikkanna, konne hiranni noo manna lendanna hidhanno mannino leelanni no yaate.

Borreessate Bude daqiiqa konni albaanni Laango Fidalete Jawishsha yaanno uminni borreessitinoonni Borrote giddo mannu su manna xawisaancho borro daftara ne fantine la e.

Kuni laneemmohu kameela ikkanna ko kammeli lame dana afirimoha ikkanna danisino waajjona haanjjaho qoleno kameelu albaani mittu manchi dogo sa'ani no

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

Sumuda sumudaho yaa mitte gobbara umose kulate woyi mayimmasenna ayemmase xawisate sumuda kalaqidhanno sumuda calla la'ne gobba bande afa dandiinanni

etnaa etotikkI Seenne ofoshshiishshanno mancho la a Kaima Umo may ikkinoro Aantete daannori maatiro Mereeri Hakkunni gedensaanni ikkinori maatiro Qoleno daannori maatiro Jeefote ikkinori Xaa yannara seenne ofoshshiisha agurtinota kulte maatiro.

marte Gatira meddi ratto bayi marte Gatira Gatira marte bayi ratto meddi yiino waasa usurte abbite uytuse Qamuce Ooe bushshu !

konne darga adawu agaraano mittimmatenni milli-millo assitanni nooha ikkanna, kuri adawu agaraanono baxxinohunni mekkelaakiyaho yine woshshineemmore ikkitanna ,mittu manchi itiyoophiyu sicco anga amade nooho.

Lamme mannicho haqqe baayirre seeda dooggo lekkate harranni noota la'nnemo harranni noo dooggono biiffanote meerrerohono baqqalu dannitta kuula buurronnitte yaatte

Mashinete yinanni tekinoloojete uduunnicho ikkitanna babbaxino ijaaranna minna loonsanni basera mannu kinna daahe simintote bulee ledo xaadise hakkonne looso loosate horoonsirano uduunnichooti.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame yaate?

ko"atte lame mitteenni mule mule worroonniwa iimaseno billachu footo noowa giddoseno hattoo seesinni duucha gara biifinse woroonnita giddose fano callicho noota

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate dubbu kuni kalaqionna qooxeessa kulannoho

Konne darga manunno saadano leeltanni nooha ikanna konne qooxeessa mayinne woshinnanni? Konni hodhishi aanna maa hogombanni hee'noonni? Konne hodhisha mannu roore anga hiiko qarqarirra horoonsirano?

minira lalo Gosoomi Shoole Asso Asso Shoole Gosoomi lalo minira qo le nafara ofolle hee reenna Gonnami maranno Gonnami Gosooma !

Tini harre mami gobbate? Togoo harre ninke gobba itiyophiyaho afantanno isi? Insano kiiro me'eho? Badheensaanni hige noorino maa lawe leellanohe?

Konni daafira hatte yannara Yeedaala batinyunni afantannohu Baale hee ranno qooxeessa marriro qarriweelo Ilaallara Gobboomu Paarkeraati Konni daafira hatte yannara Yeedaala.

Lowo geeshsha biiffino beetto udanno wo'ma udidhinoti hojjaseno leemmichote geeti uurrite no badheseennino hige wonbarranna xarapheeyye qooxessahono wayi leellani no

Sagale uyiitanno addi addi horo maati sagalete giddo afantanno addi addi bayiitamine maati konne s darga leeltanno addi addi qixaabino sagale losantinohu mayiiniti

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltanno intanni sagale dincha leellishshanno

Dila Maganera Mannu assoommero Miccu Dila Maganera Maganera Dila Miccu assoommero Mannu mulla yaanno Midashshu sewommero Maganulla aanno Ile dawoommani !

Mininna dubbu saada kuri misilete aana leeltanni afantanni noori dubbu saada giddonni mitto ikkitinori harrete sircho ikkitinori leeltanni afantanno yaate

Kuri seenu udire sesena biife urite ale hige la'ani noota la'nemo qoleno insa kiiro sase ikinotana bunxana insano waajo qofe udune udire?

Afantino gashshaanonna annuwa giddo mitto ikkinohu jawu anni gaawe uddire nooha awuuwe fushshinoha hattono biiffanno ille afirinoha jawa annaati yaate

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile nootta wole gobba makiinaho hogonbanni hee'noonni.

Egenshiishu duuchu Danni horo afirinnoha ikanna horosi maatiro kuli? Kunni egenshiishi mayi daafo kulanni Nooho? Egenshiisha boreesinoonni boro danni kuuli hiittooho?

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro sidaamu qoqqowi jireenyu paarte wedellu liige sinu borro mine xawisanno loogoti.

Ananasete, ananase manu baatotte aana kaase shuqu'ne laalituro dikkote hira woyi minisi gidoonni itta dandanno, te yanara ananasu manaho lowo horo aano

Sidaamu daga budu uddano uddirino manchi massanni no? Afoosino milli milli assanni nooha lawannona mayiiratikka? Badhesiinni noorino maati? Woroo noo borro mayiitate?

Konne darga addi addi garinni loonsoni uduunichi aano horo maati isi loonsoonihu mayiiniti konne darga leeltanno adid addi qalamete dani aanno horo maati

Loonseemmo Lawishsha xaano aleenni la numo Danigiite beettose Ballo hakka mari lawishshi gedeere wole su mi ledaano yite hanqitu Loonseemmo.

Tenne misile aana noore borrotenni aane noo garinni xawiseemo. Tenne misile aana leelanni nooerri kollishsho caama wodhinno manchi lekka leeltanno.

tenne basera noo mini hiittonni loonsoonniha lawannohe? biifannohonso dibiifannoho? hiitto kuula buurronniho? iimmanni gannoonni qorqorro hiitto danite? nafara hiitto awawa kaayinsoonni?

Rosaano rosonnisa gudde rosu gooffimarichira uyinanniha foniqqolo adhittani noore labbanoe anera insano lame mootimate massaggano dagge la'anni noonisa gede la'nnemo

Laalotenna mu'rote gaamo ikkitino gati latishshaati. Insano qunqumado shaana, qaara barbare, kaarootenna dinnicha lawannore hirranni woyi hirrara worroonni baaychooti yaate.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

Tayisse sa anni doogote qacce meddi yitanno balla wittii lanni noo Lawishsha kaameeli iille lekka gane tugise Tayisse sa anni doogote qacce meddi.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

Kunni uduunichi mine horoonsi'nanniha ikanna konne uduunicho mine marichira horoonsi'nanni? Kunni uduunichi mayi wolqanni loosanni? Konni uduunicho mayi uduune yinne woshinnanni?

Dancha gede loonsoonni minira giddo daabbo duuchawa bande dirre worroonnita hatttono hincilaallote giddoonni noota iimaanni hige kuula afirino xawaabbi noowaati

tini borro maa leellishshanno maa xawissanno birr yitanno borro ikka dandiitanno kuula mayra buurronnihoikka togoohu dadalu banke ikkannoikka amaaru afiinni borreessinoonnihu mayraatikka

Konne darga leelano addi addi lukuwu quuphi noo base hiitoote kunni lukkuwu kuuphi aano horo maati iso worre heenooni base hiitoote

hojjaameessa hijaara quchu giddo minnoonniha leelishshanni noota ikkitanna, kunne hijaarino looso gundeenna isi aananni daddalo hananfe hee'noonni gede leelanni noo egenshiishshi naqaashshete.

Roso rosoho yaa manchi beettira hasiisanno coyi giddonni mittoho roso rosiha ikkiro manchi beetti lowo horo afiranno hakkii sairono egennaamo ikkanno

Adawu agaraano tini gobbate keere agarate uminsa lubbo agurte keerenna gobbansa balaxisiissannore kuri biifadda wedellanke adawu agaraano yine woshshineemmo yaate

Konne darag duunantino addi addi maxaafa uyiitanno kaa'lo maati insa duune heenooni base hiitoote maxaafu aano horo maati konne darga leeltanno addi addi uduunu dani hiitoho

Xexxerisu aana offole mittu beettu lammu labbali lekkate uuritte noori leddo hasawani noo middadosini ayizuze kaammelu alibba wodhe uurre noo

Kunni minni addi addi mootimmate uurinsha mintino Mine ikanna Kone mine minoonni kinchunni, siwiilunni, shaafunninna simintote ikanna waalchisira wansoonni cufanni siwiilunninna hincilaaloteeti.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame yaate?

Lekkate kaasr godo'laano, lekkate kaase godo'litanori lame babaxitino gaamo mimitu ledo xaade asitano heewoti, tene heewora qidusigiyorgise aribamincete ledo assitino heewonni kidusigiyorgise qeelitinota xawinsoni

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

Duume kirre woy koaattete usuraanchonni ururroonni kuula lame lekka koaattena badhesiinni hige haanja muro mini giddo uduunnichu aana kaansoonniti murote dani no.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana isino mamichot?

giwirinnu loosi giddo mittu gati laalo ikkanna kunino qunqumashsho shaana loonseenna laale itate iille nooha danasino haanja badhesiinnino wolu nooho yaate

Kuri babaxino dani uduunne uddidhinori ayeooti adawu agaraano ikka dandiitanno? Doogote mayra uurritino meyati maa assitanni nooyya doogo hiittoote doogote noori maati

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

Konne darga addi addi manni ganbba yee maricho loosani leelana inse udire noo addi addi biinfilu uddanno uyiitanno horo maati goowinsara wodhe noo uduunichi hiitooho

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate

Kunni doogote alba hige noo dadalu minni gidoonni maricho dadalanni hee'noonni? Manu dadalo dada'lanohu mayirati? Togoo dadali hiiko gooxeeira dada'linniro harano?

MInu aanno horo maati konne darga leelanno mini minaminohu mayiiniti isi aana buurooni addi addi qalamete dani aano horo maati

Minni uddune wodhinnanni uddunnichoti. Kuni giddonno maqoniqqoru, siwiilu saayinne, maqoniqqoru giddo maanikku, dirre woronniti shakkili saayine alleni higge wayi biriciqqo noo

Addi addi uduunnu saamuna duunnooniwa woy hidhinnanniwanna hirranniwa, du'namaacho saamunanna kaajjado saamuna mitteenni duunnoonniwa, du'namaancho uullaanni kaajjado qoshunni xaaxaminoha immaanni worroonniwaati.

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

tenne basera mannootu adawa agartanno mannooti mittimmatenni gamba yee qixxeessi'noonni sanadubba macciishshanni noo mannaati, insano mittu dani uddano uddi're no mannaati.

Tinni beetto seesu uduunne angasera, goiwiseranna macasera wodhite nooha ikanna udidhino uduunnino itophiyu sici danni kuula afirinno uduune udidhe no.

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini baadiyyete qooxeessira alicho heedhanno weessanna minaati.

Tinni intanni laalo ikitanna tenne laalo su'mi maati? Tenne laalo marichira wore hee'noonni? Laallote badheenni hige noohu maatiro xawise kuli

lekkate wodhinanni koatte tini danaseno duume ikkitinoti leeltanno ikkolana kayiinni tini koatte haaro dilabbanno. hattono badheenni hige awawu leelanni no.

Konee darga addi addi garinni biifinse loonsooni awabba leeltanno isi mule addi addi garinni biifinse loonsooni dooga leeltanno konne qooxeesa laoomoro lowo geesha tashi yaanoe

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

Duuchu dani godo'le noote giddo ingilizete pirimeelige heewo noota barranna saate ledo worre heewote xaadano gaamo kullanni hee'noonni yaate .

Kunni minni roore anga baadiyete qarqarira heeranoha ikanna konne minne mayinni minnanni? Konni gateenni hige leeltano muro su'ma maatiro kuli?

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

Mittu beeti umoho kofiya wodhw angasi iima qole kayiisano no misilete aana noo beeti laalo woyi haanja muro amadara yee.

Babaxxittinno garinni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori danu danunkunni isi maattiya yinummoro manoottu harichoho hogowo hogophe haranni noohu affammanno

bushshu doogo aana lamu hariichu gaare aana addi addi uduunne hogonbe haa'ne ha'nanna noowa badheenni hige minu danchu garinni loonsoonnihu no

Loossinanni lawishsha Konni woroonni noo qaallaranna borreesseemma ona ha runse Loossinanni lawishsha Konni Loossinanni lawishsha Konni woroonni noo qaallaranna borreesseemma.

Mininna dubbu saada giddo mitte ikkitinota saa minita ado xuurtanni mancho haanja kuula afidhino jookera xuurtanno nootanna saano daama ikkitinote yaate

Konni qooxeesira lowo jajaba haqe hatto bunnu muro miteenni nooha ikanna konni bunni gido tenne jajaba haqe mayira woroonni yee giirame hanqoomo.

kuri leellannori addi addi uduunne hirranni suuqara anfanniha ikkanna hattonni shiimaddu qaqqulira bisu kaajilira ikko babbaxxitino taaltino sagale afirate lowo horo uyitanno sagaleti.

muuziiqu uduuniranna hattono kompiiterrate horonsi'naniti addi addiricho giddose hogonbe maaxi'nanniti su'mase filaashete yinanniti duuchu dani kulinni loonse kiirose batinye worroonnite

Addi addi dani uddanna: bulla, barronna waajjo uduunne uddisiinse seesiinse worroonni meeya kankootanna uddisiinsoonninsa uduunni hirrarra qixaawinoha ikkasi kankootu uddiranni leellano.

mannaho umu lophinanni ha'nanni woteno ikko sirchunni badhe hige xooqanni harannoti qaangannita ikkitanna, kuni umo fushshannoho yine umoho buudhinanni mirteeti yaate minooxide yaamamannho.

rosaano leeltanni nooe mine ku'u koee afannokki assinoonni saaxine gidoonni noori leeelanni nooe anera kompiitere amadde nooti leeltannoe beetto meyate

kuni aleenni leellanno uddunni mannaho lowo horo aanno uddunne ikkanna horosino xurino uduunne daafuru noyikiha hayishate horoonsi'nanni. ikkolana loosannohuno korreentete callati.

Angatenna lekkate qubbe culunqa yanna Misile Hinkote co imma agadhinanni gara yannate mudhiniro kayinni giddose xure diamaddanno Angatenna lekkate qubbe culunqa.

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro lowo geesha xu'mme biifanno quchumi leelanni nooe.

Mini giddo bukko ubbukkinni seekkine giira iibbinshe qiida fushinaniha woyi ofolinoniwa hee'ne sagale loosirate ikkanna worani base seekkine qoropha assa hasiisano ane hedoti, mine giira xoukkinni mudame hanbe fulliro mine gawaja dandaanonna.

kuri roso rossanni noo rosaano ikkitanna hattonni gaamo gaamote ofolite rosiisaanchinsa ledo hasaabbanni gaamote looso loossanni afantanno rosanooti. kifilete looso loosanni no.

Maxaafu aano horo addi additi maati maxaafuni afinananni kaa'lo maati isi afamanno base hiitoote konne darga leeltano addi addi uduunichu dani maa lawanno

Labbayhunna meeya manni gamba yee labballu hallo amaxxe seennu mitu hallo amaxe mitu anga gananna sirbanna wolootu manni ofolle macciishshanni no.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

sidaamu manni jajjabbu annuwi woy geerru siqqonsa amaxxe mittimmatenni fule haranni nooha lellishshanno misileeti tini, hattono ku'u ku'ii ledo hasaabbanni hadhanni no yaate.

gara ikkitinokki dawaro xa maanchu qoliro Xa manni noohu Agummo godowa ya xa mamaanchu Horro daga ya yee qole wonshe qulleessi re yee hibbote dawaro adhanno !

konne ofolle no beetti ayeetiro afootto? massanni nooha lawannohe? hiitto uduunne uddire nooha lawannohe? danasi hiitto beettoti bishshahonso kolishshoho? badhesiinni hige marichi no?

Doogo halashshe loosate horo maati? Mittu shiimu qaaqqino hiikki hiikkira hige harayi noo? Hiitto uddano uddire no? Xeertote leellanno mini hiittoho?

duuchu daninni faashine egensiinsanniha ikkanna meentu uddirannota burritaame uddano ashaangullittete aana worre leellinshanni hee'noonni badheseenni hige waalchu cufaminohu no yaate

tenne basera leellanni no mini hiittoho? tini base intanni sagale woy angannire afi'nanni baseetinso diafi'nanniwaati? kopnni mini albaanni noo doogo hiitttote?

Lamalate Rosi Umo Doogiweelo Ikkito Barru Rosi Amado techo rosinke qaali suude babbadate Lamalate Rosi Umo Doogiweelo Ikkito Barru Lamalate.

Beetto aliba badhe higge mayiira uurritino? Qoleno udidhino uddano leellisharaatikka? Wirri yiteno maa la'anni nookka? Udidhino uddano danano hiittotero kulatto'e?

kuni gammoojje baattora fulanno biife lophanni noo bunaati xaalla iillanni nooho lattino gari faayyaho baxisannoho lowo geeshsha aja bunchooti yaate

Budu sagale giddo mitte ikkitinota gafumma hogunni seekkine xaanxe usurre muleseno ado elentote worre lame birciqqora xorshine hee'noonnita anfanni yaate

Tenne basera noohu noohu mannu lowontanni jawa huuro hasi'ranno yannara horonsi'nanni muuziiqu uduunne ikkanna, danaseo waajjonna kolishsho ikkinoha muuziiqu uduunni no

Kuni lowo geesha baxisanno seenu woy meenitu baxxitewo qixaawo hedhawo yannara danicha biifanno udano ledo wodhano koateet yaate lowo woxe fushine hidhinayiho yaate

Seesalicho kincho tunge diriirsine loonsoonni doogo noowa kawaanna ka'anni hige minna huxxunna weese hattono haqqenna caabbichu haqqe noota anfanni baseeti

kameelu hoowe giddo duuchu kameeli nootanna albanni hige duuchu manni mitu gaare xiiwanni noota hattono wolu haranni nootanna anfannite yaate

Borrote uduunne kuni borrote uduunni mitte borro borreessate horonsi'nannite borro borreessate duuchu danihu borrote uduunni hasiisanno borrote uduunni danchaho yaate

Ambasaderi dina mufiti yaamamanno kuni manchi itoophiyaaho lowo eggenosi beehanni keeshinoha ikke, xaa geesha eggenosinni horo aani no, kuni manchi itoyophiyu baaru waalicho afira noosi gede coyirino

Konne darga leeltano agatto addi addi muronni ganbba asine loonsoonite ise afantanno qooxeesi la'ate lowonta hagiirsiisanno mulese leelanno uduunichi addi addi horo aanoho

diru diru kiiro xibbunni kiiranniti mannu lubbo konni garinni waa widoonni fultara wo'naaltanno wedelli lubbo murantannoha ikkanna , konnirano koru korkaati quwu aleenni hogowamate.

Qaaqquullu addi addi borro amadde leellishshanni noowa babbaxxiteyo qixxaawo noowa ayyaana ayeerrisanno manna lawannori danchu barcimira ofolte noore danchuulle ikkinoreeti

afantino gashshaanonna annuwu giddo mitto ikkinori albaage haranna ledonsa mitte du'ma mancho budu uduunne uddihe notanna ledoseri suufe uddidhe no yaate

Qoleno ilantino yakkannoro Sidaamu woga Meyate qarqarinni maatesewiinni xeertidhe hadhe fonoo yitanno xiinxallo Hayyenna sinqunni rosase lowo qarra ikkinoseta Dagoomitte Horose yaanno maxaafa kultanno.

Kunni dargi woyi hijaari maganu mine ikanna konni minni gidoonni biinfileho horoonsi'noonni uduunni leelano kunnino masiqala loonse wore hee'noonni xawanoreno qooxeesisira woroonni.

bishikilliittete heewo assitanno wedellu ooso mitteenni ikkite footo ka'e noota leelishshanno misileeti tini, baalunku heewsamaano umoho mitu duumo mitu haanja koffiyya wodhitino.

Ooso gammibba yite maa assitan nookka? Jibba maayira karoonni? Alibansaani uure noohu maayraatikka? Ooso rosaano labbano alibanisaanni noohu kayinni rosiisancho lawanno

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

mancho tini looso loossanni nooha ikkanna, loossanni noo loosino fuuttaho yinanni laalcho gamba assite heqichu widira qoltanni afantanno yaate .

Feestaalete qoshinni xaaxaminohu maati? Hiittoo dana afirinoho? Tuanchisi dani hiittooho? Maay horo afirinoho? May loosinoho? Mannu loosinohonso kalaqammunni afi'nanniho? Hiikko loosa dandiinanni?

tini yaaneeti yinanniti mannu dhissamiro mare xagisirannowa ikkanna albaseeni hige lamme seeni rosu mininni danni noori angansa dafitara amadinori leellanno.

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate

daqiiqa Looseemmo way ha ranno mine fiine qooxeessira fushshinoonni shumate ofollatenni ishininni Way burquuqama kora faafirikkatenni fultanno saadate obbinni kemikaallanni maxaafi ne giddo nooha Loossinanni giraafete qiniishsha seekkitine la e.

Konne darga leelanno manni marichi odoo sayiisanni leelanno odoo uyiitanno horo maati insa noo mini aana buurooni addi addi qalame hiitoote

Kaamelu mayiira uurre no? Giddosi mannu noonso dino? Kaamelu danasino hiittoho? Qooxesisira mannu mayiira uurre no? Wolu kaamelino Dana hiittohu no?

Jawa mancho umisi danancho waajjo ikkkitinoti woy awuubbinoti sidaamu budu uduunne uddidhe mitte angani siqqo amaxxite irki'nannire afirino barcimira ofoltino jawa manchooti.

Kuri itopiyaho qara ikkitino doddasinetti atileti qenenisa beqelehu anigga awawu affanisha adhe isino Kawa higge la'anni noo. xiruneshi dibabitinno middadosini leelitanno

Tinni laallo paapaayu laallo ikitanna tenne laallo mannu sagalimate horoonsiranotenna qoleno babbaxino faafirika eesine anganni gedeno asine fushineenna Manu agateno horoonsirano.

Konne daraga leelanno addi addi uduunichi aano horo maati konne uduunicho loonsoonihu mayiiniti isi aana buuroni qalame hiitoote isi worre heenooni base hiitoote

Tini lelitanoti rossu mine ikana kuni roosi minini gaa gobba gshshitanore rossinise fushshinaninni mineti lelano garino simadu rossano woy qaqulu rosano mineti.

umi gufonni kayissine lame lame Rosaancho kaameelu doogo ikkitine mimmiti nera nabbabbe umi gufonni kayissine lame lame Rosaancho umi gufonni.

Doogo tini mamitta labbano? Kuni xexerisa oofanni noohu hiikkira qole oofanni nooha lawannohe? Isira alee hige uurrite noo xexerisino mayiinniho?

Tini instagrameno misilete aana leelishani noonketi manaho nabaxitino horo uuyitano ikite leeltanohurano manu nanaxino horo gidoseeni adhano yaateni xawiseemoha ikanno.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame

danasi waajjo ikkino gobba saada giddo gaamamanno moyiichi leellanni nooha ikkanna, konni moyiichi su'mino hilleessaho yinanni isino gobbaayidi gobbara heeranno roore yanna.

Daphaso Tayxe sajjuu diri albaanni Lalaamo saada annimmatenninna danchu garinni yinanniwa Daphaso yinanni manchi towaatanno Daphaso Tayxe sajjuu diri albaanni.

Gobbate giddo odoo tini odoo lowo horo afidhinote yaate kunino gobba haarore maa afidhe hosinoro sa'eno konnira alibira haaro mixo maa mixidhinoro anfanni doogoti

tini aleni leltano misileni maayi leelano yinnumoro. kuuni sidaancho mineti. qole usure digundoni alidono worido gundena meererila gatino. isi shima mineti.

Kunni hodhishi saadate hodhisha ikanna konne hodhisha farashu gaare yinne woshinnanni. Tinni farashu gaareno manna hogobe dargunni darga sayisano gaareeti.

Annise qae amada Dawaro ragi ranna w k l assa dandiitanno yee loossinoonni xa mora Heewiso hala lado xawishsha uyse Annise qae.

Kunni egenishishaho issino amaarru afinina iniggilizete afiini borressinnoniti borro noo issenno itopiyu duummu massiqqali gamiboshshe yiittano borrotti iseno waajurorichi annano

sidaamu manni ikke qeexaa'lanno gari lowontanni baxisannoha ikkanna, mannu baalu amaxxosi amaxxe mittimmatenni ikke umunni lekkichu geeshsha budu uddano uddire no yaate.

Kune laneemmohu lekkate wodhinanni seennu caaamma ikkanna Kuni caammino hundda guchaaamo ikkanna Konni caamm8 danino kuulAmo ikkanna qoleno caammu mule baalddete awawa kaansse henoonni

Godo'le godo'le duuchu daniti afantanno tenne duuchu danita ikkitino godo'le godo'litannori duuchu dani dandoo afidhino mannooti heedhanno godo'le godo'la danchate

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate sidaamu quchumi sumudi leellani nooe

Hoola!! Hiito biifanno agigubbatti tini anigga mannu illatte? Maa asinenna biifino toggo ikkitte tini culluniqqa mannu loosotiso maganu uyinotekka ayyidde?

aane noore ikkara dandaanno Su munnire gurdunnire su mi ledaanchunnire gurdi ledaanchunnirenna xaadisaanonnire Leellishaanonnire qummisaanonnire yannannire Coy fooliishsho danire kulaancho xa maancho tircho marcho gurdancho Irki raanchunna guutu coy handaarire Babbaxxitino.

Manchu hagiirramo lawanno? Isi hiitte gobbahokka? Umosino mayiinni assirino? Goowisira alee maa usudhino? Goowisira duucha dana afidhino diigo nooha mayiira wodhino,?

niwaawete amado garinni aante Shiilla bisinke giddo hadhannotenna shiqqino coy fooliishshuwa halaaleho addi addi ha rinshuwara lowo geeshsha woy kaphoho yitinanni anga kayissine kaa litanno.

Itophiyu Malaatu Afii Roso Rosaano konni rosi gedensaanni Heedhinanni qarqarira hee’ranno daa”atate assoote kultinanni Itophiyu Malaatu Afii Roso Rosaano konni.

Muro uyiitanno horo maati murote giddo addi addi baadi xagga afantanoti uyiitanno horo maati konne darga baatote ofolla gari hiitooho

Kuni manchi urre angasinni jibba amade uure nooha ikkanna kuni manchchi uure noo base adda adda Dani uduunne hirranni base ikkitanna insano shamise kanateranna bolaale hiranniwaati

Duuchu manni mayiira uurri? Uurre massanni nooha lawannohe? Angansano mayiira alibira qo'linno? Badhiidonsa mayiira seesinsoyi? Uullate giggishinoyiirino maatiro afootto kulatto'e?

Godo'le kuri wedelli aleenni bica kuula afidhino uddanoo uddidhe woroonni kolishsho uddano uddidhe godo'lete xawira fulte qixxaawo assitanni afantanno yaate

kuni sumudaho sumudu kuni lowo geeshsha biifannoho illustiretetenni loonsoonnite ceicho labbanno eya yene yitanno umo amaddinote haanjanna bica akata amaddinote yaate

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

KOnne darga leelanni addi addi dadalu uduunichi loosaminohu mayiiniti kunni uduunichinaano horo maati iso worre heenooni mini minaminohu mayiiniti koni dargi hiitooho

Loossinanni amadantinota kaa lineemmo yannara aantetenni giraafete bisinsanni du namannori fulannoha ikkiro qiniishshi Eedisi bisonke kisannokki gede gowaante qorophinanni doogga giddonni leere borreesse.

Tinni lekate wodhinnanni koate ikitanna tenne koate mayinni loonsanni? Tenne koate horo maatiro kuli? Tenne koate mamiicho loonsanniro seekite xawise kuli?

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

Atino kaa linsa Lowo geeshsha danchu garinni borreessitu isayyo gufo wonshitinoonni Atino kaa linsa Lowo geeshsha danchu garinni Atino kaa.

Konne darga leeltanno addi addi garinni loosantino seesu udduunuwa uyiitanno horo maati isi mule sunte heenooni addi addi uduuni hiitooho

Konne darga duunantinoti addi adddi laalooti tini laalo giddose addi addi horo afidhinite iseno sagalimate ikko addi addi e'o afiratte addinta lowo horo uyiitanote

Siwiila shaashshine tumme addi addi horora: shaana mu'rate, tuma mu'rate, hoga mu'rate, maala mu'ratenna wolere mini giddo shaqqadore murmu'rate kaa'litanno worimeeti.

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate sasu manni noohu leelanni nooe

Duuchu garinna danni applikeeshiine duunnoonni baseeti. Tenne basera addi addi miidiyu woy tuqu xaadooshshira horoonsi'nanni tekinoloojete udduunnicho ikkitinore gamba assinnoonni.

Hodhdhisha kuni hodhishi darguni darga rahoteni mase iilishanoha ikanna isino loosanohu woyo manna rahoteni iilishano yineemo bayiichino quchumaho loosanoho yaate.

angate ogimma horonsire mannu loosinori giddo siwiilu uduunni duucha horora hosannohu su'mansa billawu, meesane, qotto hattono woluri waajju madaabbari aana noota nafannite yaate

kowiicho aleenni misilete aana noori maati yine titire kulliro babaxino dani woy kuuli nooti biiffanno misile leeltanni nooe anera tinojaammu lowohunna mittu umoho wodhinanniho

Mitte biifanottina baxxissanoti mini maate biifanno baserra noota la'nnemo tini maattenno ammana oossotte Amma offolittena oosso kaayiinni uuritte noota la'emma

Konni qooxeesira leelanori maati? Kunni qooxeesi baadiyetenso quchumaho? Konne qooxeessa moole gantinoha ikanna moole batidhano yanna mayine woshinnanniro xawise kuli?

muziiqu uduunni giddo duuchu nooha ikkanna tinino kiraarete yinanniti gitaarete gede godo'linanni woyiite dancha huuro aatenni qixxaawo irkissanota ikkitanna badheseeni hige woluri no

kowiicho mannu maa assanni no mageeshshi mannaati kiironsa mageeshshiho uduunne hiitoha udire no maricho muranni no ledonsa adawu agarano lawannohu maati

kiironsa lamala ikkannori seennunna labballu mitteenni uurre noowa shoole seenni alinni eeli geeshsha mittu dani uddano uddire biife noota hattono

Mini Looso Buuxa daqiiqa rakkenna suwisse borreessite daggino nabbabbanno gede mereeronsa millissanni qaalla giddo duu rantino qoonqo garunni jawaachishinsa borreessansa la anni taashshinsa.

Kowichoo la'atte wonallomarichi addi addi diiri anna noo manna ekanna hattono lowoo matte miitenni ekitte urittinota xawissano qolleno buuyote miini na ellalu hattono hakichonno hatte baserra noota lelishanno

Guliite woyi doogote ka're hiranni hira yinanni tinino qaamato loosinanni laalonna faabirikunni hatono daamu mine ikko mine qixeesine fushinonni angate llonsonni qimamati

Daddalu basera noori su'mi maati? Woroo maa karre worroyi? Albaa hige noohu maati? Tenne daddalu basera noo haanja laalo intannite?

Tini misile maa leellishshannote togo biiffinoti yinummoro tini. addi addi kuula amadde nooti dancha gede assine kaamerunni haa'noonniti baxissannota ikkite leeltanno misileeti

Nabbawate Albaanni daqiiqa Loonseemmo qarqari ne giddo ki ne Loonseemmo godo litinanni godo le qaaggine kule e Nabbawate Albaanni daqiiqa.

Hatte giddo lekkaano lawishshaho aantete noo doogo taysate malaati widoonni rakke gurduwa la no Hatte giddo lekkaano Hatte giddo lekkaano.

Hatte Rosaanote maxaafi giddo qixxaabbino yannara doogo heedheenna kuni coyi xa muwara dawaro aane noo garinni dilawannoe yii galashshi Yoommoti taashshi ransa buuxi.

tini baankete mine horonsi'nanni birra hajanjiro umisenni kiirte uyiitanno maashine ikkitanna, su'miseno ATM(authomatic tailor machine) yine woshshinannite maashiineeti yine woshshinanni engilizete afiinni.

Biifanno mini albaanni noo doogo aana duuchu manni uurre noowa Itiyophiyu sicco gotti asse amade noohu mereeronsa no lamenka widoonni minu badheenni weese no yaate

Kowichoo lelannohu miislette nooha lannmowete seekinoki doogo noota buukame ekkitnotana haako noo gaashottu biiro noo haatono laame booro noota lelshanno.

Kalaqonna qooxeessu addintanni biifadu garinni amande biifinsoonniha ikkinota la'ate dandiinoommo. Konni kalaqi mereero kalaqamunni kaaliqi biifise kalaqino foonchi kubbanni leellanno.

Qaaqqu waayi aana hara diwaajinokka? Isino alba hiikkira hige haranni nooho? Kuni shiimu waaqqi bubbe lowoti dagge danbala kayiissuro hiikkanokka?

Kunni dargi rosu hoowe gidoonni ikanna konne darga sidaamu miidi neetiworke daga horoso hoowe gidonni hajo la'anonsa bissa hasaawisanni afantano.

Lawishshaho lame loossinore kifilete giddo shiqishshanno woroonni gede assi borreessitinanni borrora borrote budi garinni fidalete jawishsha hasiisanno darga Aanteteno lame lame ikkitine horoonsidhinanni borreesse.

Kunni minni addi addi uduune horoonsi'ne aannasi loonsoonni biinfilu uduunni leelanoha ikanna uula woroonni seesu uduunni leelano. Kunni minni loosamino gari lowo geesha danchaho.

Konne darga leelanno addi addi dadalu uduuni loosaminohu mayiiniti uduunu aano horo maati konnw darga leelanno aidd addi seesu uduuni loosaminohu mayiiniti

Bayichu su'mi doogote tunganni kinna ummanniwaati. seedu baqqala dana afi'rinohu kinna umannoho. Duumo dana afi'rinohu sino tiraakete kinna wonshannoho. Sino tiraakete duumu worannoha kinnate yinanni.

Kuni illete leellanni noohu misilete aana maa lawe leellanno'ne? May horo aannoreeti? Kuni ofollate kaa'lannoho dukkaho yaate kuni dukki soofunniho lowo geeshsha baxisanoho.

Biirote wonbare tene misiletee aana leeltani noo wonbare biirote wonbareeti yinaniha ikanna qolle kanentinino umu woyi dananchu mineno horonsinani yaate.

Duuchu daninni egensiishsha loonsanniri giddo mitto ikkinoha ayiimmate kaarde yannate hayyo abbitinoha woye dijjitaalete yinanniha amande mannaho leellanno garinni kullanni

kuni muziqu uduunneeti yaano gitaarete duucha gitaruwa badheenni noooti leeltanni nooe konnira huuro aate kaa'litanno wolu kolishshu ise woranni borisi leellanno

baatto babbaxino daninni ofoltinoti qaangannita ikkitanna, konne boono fultino baattooti yaate, konne darga ha'nanni yannara jawa qoropho assa hasiisanno yaate,

Mannu heerano qooxeesa biifisirate addi addi haqinni huxiranoha ikanna konne huxa huxinoonni haqi maati? Kunni huxi aanna raraanse hee'noonnihu maati?

Seeda doogo aana sasu kaameli no. Mittu alba badhe hige haranni no. Lamu kaayi Kawa albira higge dagganni no yaate.

Kunni biirote horoonsi'nanni udunichoti Kone uduunni biirote ofoline loonsanni yannara daafuranni woyite ofolinoonniwa hee'nonni kawanna ka'a higate lowo geesha danchaho.

Mannu mayiira gamba yee ofollino? Mitu alba heeshshi yee maa borreessanni noo? Mitu borreessana mitu mayiira Sammi yee lekka xaaxire ofolliya?

kaaritaho Mannu oosso booharatte idaachoniwa, ilitinotewa, bariciminohuwa marriro godolanoho yaate isono lamuna lamu alee ikino manni goddolanohi isino baxxisano yaate

Seensille kuni seensille mitte hajara babbaxxino manni mare footo ka"ate yine biifinse woyi seesiinse wosinchu ofollanno gede assine loonsoonniho yaate

Gattini kaayinise afinemorri giddo mittu maxaxeshaho Kuni maxaxxeshi danasi duummo ikkana darrosino haanijate issonno ganiffe mullicho inttani woyite damibete coommanno

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate

tini doogote gama nooti meichote afure ittanni nooti leeltanni nooe gamalu kuni makeenu doogo sore soorramannokki assate worroonniho yaate dubuno leelanni nooe

Duuchu daninni loonsonni sagalla dani maati? Togo assine duucha dana assine sagale loonsannihu mayiirati? Me"u udiinichira worre hee'noyi tenne sagale?

Looseemmo Lowo geeshsha danchu garinni qaali suude xaadise qaale loonsoommo Looseemmo Lowo geeshsha danchu garinni Looseemmo Lowo geeshsha danchu garinni.

Rosaano rosaano kifilete danchu harini ofolte rosaninna boreesitani noo gede misilete aana leelishanoha ikkanna kayiinila baalu mittu dani uduune diudirino.

Konni garinni gattino gurduwanni coy loossino looso baddo baddotenni fooliishsho daftari ne aana borreesse Konni garinni gattino gurduwanni Konni garinni.

Gobba saada giddo kuni mittoho danisi akatisi sonimalehu ikkirono duucha basera heeranokki woyi afamanokki daafira seekkine daa"attote basera wora noonke togoo moicho.

kuni mannimate horoonsi'nanniho woy dana woy uduunne hayshshirate horoonsi'nanni saamunaati dana bicaho kuulu ashshangoonnihu woy xaanxoonnihu lhaanjja borrooti baxisanno saamunaati

mannu addi addi dani looso loosannohu giddo mittu daddaloho konni giddo mittu daddaloho koyeeno duucha hirrannire worre leellinshanni hee'noonniwaati .

Tinni mancho doogote qacera ofolte laallo hirtanni nooha ikanna tinni laalono muuze, awukaatto, paapayahonna woleno insa lawanoreeti. Qoleno manchote badheenni sase laka hodhishi no.

Seennu mitu mitu faashine yaanni sona soorammoreti anfanihu bikku aleeni higa bikku aleeni biinfile hasira isi mayra hasiisu baallankare bikkunni assinirolla woyyanno.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame yaate

Kuri kaayiini inttanirena anganire ikkana konni anganiri su'mi juuse ikkitanna kuri inttanirena anganire woroonihu kolishsho kursse aana ikkanna wajjurichi ana kaayiini maankka worre henooni

Tene misile aana leelanni nooerre aane noo garinni xawisate wonaaleemmo. Leelanni nooerre borrotenni xawisummoha ikkiro cirase Ethiopiyunita ikkitino horoohphilli leelanni nooe.

Kuri saammunna lowotiwe no lawwanoe gari anera daddalu suuqere dirre worroonire lawanoe qoleno insa duume, haanja, bica hattono wole dana afidhinoreeti

afantino mannooti giddo mitto ikkinohu kuni qenenisa bekele yine woshshinani beettooti, isino afaminohu dodanshote ispoorteni duucha hige dode bboowe abbinoha ikkasinniiti.

Mittu halaladdu xawirra sasse lekka woyi gommitti xexxerisu kiiroteni sasse ikkannohu sasse manna hoggowanohu uurre noo. lamu manichino uuritte noo yaate

Kuni la'neemmohu mini uduunnichooti Kuni mini uduunnichi mine agattote horonsi'nanni uduuncho wodhate hattono sagale wodhineemmi uduunnicho wodhate horonsi'neemmo konnira lowontta baxxissanno

Rosatenni agarrannireno saleedu girgiddu rosaanote barcimi aana looso hanafakkira albaanni gana dandaatto Rosatenni agarrannireno saleedu girgiddu rosaanote barcimi aana looso.

Uduunnichu kuni su'masi maatikka? Ani togoo uduunne afe degenoommana ki'ne affine egentinoonni? Danisino hiittoho? Isono mayii iima worre hee'noyi agarina?

Duuchu kameeli dirame noowa mannino haranni mitu uurre noowa kameeluno alba kawanna ka'a hige kiirosi jawa ikkinohu noota anfanni yaate

Muronna laalo tini awukaatote murooti tini awukaatote laalo lowo geeshsha sagalimmate horo uyitanni afantanno tenne sagale saga'la duucha hooro uyitanno

Itophiyu daga mite dagahu budu ayyaanni heeriro mimmituwa gamba yte ikkite ayyanna ayirrisanni gobbate baxile leellishano gari lowo geeshsha baxano afiriku gobbuwa giddo.

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile waajo uddanno uddidhe magansiisanno mancho laneemmo.

maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori maati yitine heddinanni? tini intanni sagaleeti, isino buddeenaho aanaho worroonniri babbaxxino dani qaamattooti.

Meeya beetto lamenta angasenni uddanose goowa amadde umise danancho tirte, waajjonna giddo giddo haanja kuula afidhino hala'lado uddano uddi're illesenni mittu widira higge la'anno noo beettooti.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

Egenshiishu aano addi addi horo maati egenshiishaho yaa mayaate egenshiisha horoonsinanihu mayiirati insa mule leelanno addi addi minu minamino gari hiitooho

Muro uyiitanno horo maati muro yaa isi mayaate murote giddo afantannoti addi addi. jiro maati konne darga biifanno garinni loonsoonihu mayiiniti

kuni egenno burqitannowa rosu mine ikkanna, konne rosu mineno minnoonnihu kinchunni, ashawunninna siwiilunni ikkinota la'ne buuxa dandiinanni. hattono waajjonna gordu dani kuuli noose qalame buurroonniho.

hunda shiqqino qaallarra lawishshu garinni shiqqino qaalla addaarro fiche woroonni noori ledo xaadissanni fiixonsitanno gede kaa linsa fiixoonsi hunda shiqqino.

Giwirinnu laalcho halashshate yine arri yannara gorsa horonsi'ne loonsoonniha qunqumado shaana dancha gede biifinoha anfanni base ikkase anfannite yaate .

Meessi co imma nabbabbanno yannara mitiinsannonsari hee riro la atenni Danchate hattenne kaa linsa Meessi co imma nabbabbanno Meessi co.

Kuni baxisannohu roore yannara baadiyyete olliira heeranno manni loosiranno mineeeti konne mine seekkine biifinse loonsiha ikkiro lowo geeshsha baxisanno yaate

Kunni qooxeesi quchumu qooxeessa ikanna konni qooxeesira addi addi garinni minoonni hijaaranna qoleno quchumu gido heedhano doogara babbaxino kaameella bobakanni leeltano.

Mancho tinni haqee bayiidhe doogo simintottenni loonsoonitera alibba ale higge hadhanni nootti leelittanno. badheesiinni hige wole manchonno hattonni haqqe bayiidhinnotti noo yaatte

Sumudu mite uurinsha daafira kulano woyi egensiissanoha ikino daafira Manu hasirino uurinsha rahote afate lowo geesha danchaho konni daafira sumuda horoonsira hasiisanote.

Tenne basera mannu doogo loosanni nooha ikkanna, tini doogono waajjo kincho doogote qansanni hee'noonniha ikkanna, konne bayicho loonsanni hee'noonni gara la'ate afantino gashshaano dagge towaanyo assitanni no.

Kuni laneemmohu suntte honoonirichi seexaanu maganno si'ile ikkitanna si'lete aana noo manni geeshi lame ikkana mittu umo utaaminoha ikkanna mittu kaayiin umoho koffiya wodhe no

Konne darga mannu ganba yee addi addi bude ayiirisani leelanno base hiitoote konne darga insa addi addi garinni ganba yee addi addi hasoowo assani noohu myiirati

yannate hayyo garinni giwirinnu laalcho loonse danchu garinni mandanninna itamannokki gede gargarate assinanni hayyo giddo mitte timaatimete laalcho togo assine amadate

Sasu wedelli mitteenni gamba yite sidaamu daganna dagoomi qoqqowi mannita budu uddano uddidhe, goowahono hattee budu uddano xaaxidhe badhensaani qole haqqe biofe noowa uurrite nooreeti.

kowiicho aleenni misilete aana noori maati yine titire kulliro babaxino dani woy kuuli nooti biiffanno misile leeltanni nooe anera tino kuni booharanni mereershshaati yaate

Maxaafa nabbawa addi addi horo uyiitanno uyiitanno horo giddo seekine xiinxaliniro addi addi fullahaano ikka dandiinanni anino seeke maxaafa nabawumoro addinta fullahaasinchi ikeemo yee hedeemo

Mininna dubbu saada giddo mitto ikkinohu mine heerannohu roore yanna hogowate horonsi'nannihu harrichu huxxu mule xinqiranni farro gotti asse no yaate

Xaa yanna tekinolooje lophitanni hadhanni nooha ikanna tenne tekinolooje mayinne woshinnanni? Tinni tekinolooje loosanni noori maatiri mitto mittonka kiirte kuli?

lossi ranni mararsi ooso Amiweelo lossi ranni mararsi ooso Amiweelo Amiweelo ooso mararsi ranni lossi rannohura giddosenni Boorago Diafittayya Kaayyite !

Kuri giddonni yannara katamaho sagalete minnara wole sase weesete waasi sagale la neemmo Kuri giddonni yannara katamaho sagalete minnara wole sase.

Konne darga leelanno addi addi hodhishuwa uyiitanno horo maati hodhishu aano horo maati konne darga leeltanno addi addi haqete dani hiitooho

Alga konne babbaxitino ufuuffa Dana waajjo bica duume labbanorini biifinsoonni alguno dana kolisho lawano waajjo hansoola karroonni shoole barkono no

Lawishsha Misilaano Heyyo Heewiso Baabbe Baxise siiviksete Rosiisaancho Mamaronna Seeda yanna albaanni Mama Malga Woradi giddo Sidaamu Afoo Kifile Fooliishsho Lamala etnaa etotikkI Rosiisaancho meentunna labballu taalleenyire kaina Umo rosiisa.

Kunni uduunichi biirote iko wole darga horoonsi'nanniha ikanna horosino babbaxino woraqata mimitu ledo amadisiisate kaa'lano. Qoleno kunni uduunichi biirote horoonsi'nanni barcimu aanna no.

Kolishsho kameelu doogo aana duumo kuula afirino kameeli tonaashoole manna hogowannohu haranni no albasiinni hige duuchu kameeli daanni no yaate